Kapuna oshinamwenyo shashitwa nawa inaashi fa onduli. Onduli oya shitwa yina omagulu omale , othingo onde nelaka ele. Ohayi mono kehe shimwe okuziilila pombanda .

Itaku tiwa oohi sho hadhi liwa dho inadhi pumbwa okulya. Landa iikulya yoye nena yoohi ko Agra Namibia ngweye wu konye oohi dha ngoma.

Pethimbo lyo kwenye aantu oha ya kala ya hala ashike ando oye li momeya, aantu oha ya talelepo ihe uundombe wo kumbwinda yo noo yene yuundombe wo kumbwinda pethimbo lyo kwenye oha ya mono iimaliwa shili.

Ikotokela kaawu longithe okakonde okuteta ongwena yoye ndjoka wakuna megumbo, ihe tondokela ko Mega Build. Okuna ondando yagwa, wukalande okashina koye kokuteta okangwena, koondola omayovi omulongo.

Otaku popiwa oWelwitchia Millabilis. Oshimeno shoka ihashi tekelwa ashike oshina omwenyo omule. Oshimeno shoka hashi talelwapo kaantu taya zi kiiilongo niilongo.

Aakwankala oyo yamwe yomaantu mboka haya zi miihwa uunene ngaashi kiikandjo hogololo ngaashi Kunene region ohaya hupu mokukwata iithitukutu.

Pamba twi indila omvula ashike omvula yonuumvo omvula oyindji. Omeya ogendji . Iimeno oyili kohi yomeya . Ota kutengenekwa iimeno yikale inayi koka we, inayi tulako we inayi tupa iiyimati mbyoka twa tegelela oku monamo.

Ongeshefa yomayi hayo naanaa ongeshefa ya pumba, ihe ninga oshikuku shoye megumbo ngoye mwene e to landitha omayi goye okuziilila pegumbo.

Aluhe shapa omvula ya loko petameko lyaDesemba, kala wushi nale kutya omvula otayi thana mbakumbaku, mbakumbaku ta pulula endima odha tameka ngawo.

Uuna wuli mokafudho talelapo Oshikunino shiinamwenyo Etosha. Ehala limwe ndyoka lya tseyika nawa, lya siikilila iinamwenyo ayihe koonono muuyuni.